amewo eʋuwo amewo kɔ amá ɖe ta amewo kɔ náke ɖe ta ee gɔnetiwo deti kɔkɔwo gbewo

Ame vovovovowo, amea ɖowo ɖiɔ kuku, amea ɖowo o kɔ aɖaka ɖe yame, dziƒo xɔ aɖe le fima.

Abladzo, koklozi, ɛɛ koŋdomletadi, pɛya, wole agba ɖeka me. Wokɔe da ɖe kplɔ̃ dzi. Koklozia le ʋee. Abladzoa le aŋutiɖiɖi, enye aŋutiɖiɖi.

Wodo, ŋutsuwo do adewuwo, wole ʋe ɖum wolé atiwo ɖe asi, adewu la ƒe amadede le abe egɔmetɔ eƒe amadede le abe sika ene, edzitɔ le dzɛ.

Amewo le kuteƒe, aɖaka le fi ma, ame ɖeka dze klo ɖe amewo ƒe ŋkume, wole, amewo le awu yibɔ me.

Fiase le..fiase e afi ma, tomato goe le afi ma, milk le afi ma, suga le afi ma.

Sikakuƒe, agbawo afi ma, amewo le ba kum le yiyim le gbɔgbɔm, amewo do awu.

Ŋuwo le afi ma, woƒe amadede le abe nu yibɔ ene, yevowo ŋutsuwo le afi ma, mɔdodo…

Amewo le fli me, ɖeviwo, ŋutsuwo, nyɔnuwo, ame aɖewo kpa vi wotsɔ nu ɖe ta.

Amewo ƒo ƒu, wole xɔ aɖe me. Ameyibɔ kple yevu aɖewo. Wole aɖaŋu ɖem. Ɖewo le nu ƒom.

Xɔ gã aɖe, amewo le yiyim le gbɔgbɔm. Gakpowo le afi ma, MTN ƒe dzesi le afi ma. Ame aɖewo do awu dzɛ̃ eye ame aɖewo do awu ʋi.

e srɔtɔ wóle fotoɖem wóle tsi gbɔ akrowo le fima aflaga vovovowo le' fima etsi

Ame eve le wo ɖum wodo kente wodo dzonu ɖe abɔ, kple afɔ, wodo enu ɖe ta, ame aɖe le piktsa ɖem wo.

ame aɖewo le xɔawo ɖe me bagwo le afima ameaɖewo awu ɣe me ameaɖewo le awu yibɔ hã me

Nyɔnu aɖe le nu ɖam. Ele mawɔe ɖam le mekpli dzi. Edo nakedzo, ɖevi…

Zikpui eve, kplɔ̃ hã le dome dome na wo. Woƒe afɔti le yibɔ. Gbetagbe hã le afi ma. Glasiwo hã lɛ.

Dukɔmedɔwɔla aɖewo nɔ anyi ɖe xɔ aɖe me, wole aɖaŋu ɖem t.v le afi ma woŋlɔ nu ɖe gli ŋu.

Gbeta ƒe kaɖiwo le afi ma. Nyɔnuwo kɔ gbeta ƒe kaɖi ɖe yame. Gbeta ƒe kaɖiawo sɔ gbɔ ŋutɔ. Nyɔnu aɖewo ƒe..

Eŋu aɖe le eke ʋe kɔ ɖe eŋu bubu me eye eŋu yi me wo le eke la kɔm ɖo la yina teƒe bubu eye eŋua ƒe kɔla le abe e.. eŋua ƒe kɔla le dzɛ̃e

Dunyahexɔ aɖe me, ame aɖe tso le nya aɖe gblɔm, amewo nɔ kplɔ ŋu, zikpui le afi ma.

nyaŋga tsitsiaɖe vá da kɔ amewo le afima amewo le kplɔ̃ ŋu fiase ɖe le hã le afima

Ŋutsu vovovowo le afi ma. Ame aɖewo le ke kum, ame aɖewo le kekunu ɖe asi, ame aɖewo le dzime kpo.

Asrafowo lé tu ɖe asi wole eshiam. Yevu aɖe le afi ma. Ameyibɔ abe ɖeka.

Dɔwɔƒe aɖe, wole mɔ aɖe dzi kpɔm. Ame ɖeka le mɔ asi fiam mɔ aɖe. Nyɔnuvi aɖe le afi ma, ŋutsuvi aɖe le mɔ a mɔ la dzi kpɔm.

Nyɔnivi aɖe kɔ nɔvia ɖe atata, ɖeka de mo to. Wo kata wo bublɔ zikpui ɖeka dzi, nyɔnuvi, ɖevi ke le atata le nɔvia ŋkume kpɔm.

Amewo le dɔ wɔm, semɛnt le afi ma, kotakpewo le afi ma, amea ɖe le kpe lém, semɛnt blu matsin…

Ame eve le afi ma, ame ɖeka nye ameyibɔe, ame ɖeka hã nye yevu, wole mɔ xɔ aɖe me, ame ɖeka do aŋutiɖiɖi ƒe awu.

Anyinɔxɔme gbetaƒe kaɖi le af..le afi ma, foto le gli ŋu, kpokpo le afi ma, kplɔ hã le suɖui hã le.

Nyɔnutsitsi aɖe nɔ anyi, ele fiase me, nu vovovowo le egbɔ, agbadzewo, kusiwo..

Xɔ aɖe me. Nudraƒewo le afi ma. Tiivi le afi ma. Kplɔ̃ le afi ma. Zikpi le afi ma.

Asrafowo le du aɖe me, wonɔ tsatsam, ŋu hã le afi ma, asrafowo ƒe ŋu hã le. Xɔwo le af…

Amewo le dekɔnu ƒe ʋeɖum, wole adzidzɔ kpɔm wobla ɖowo wokɔ…do dzonu ƒe amadede vovovowo de kɔme.

Amewo le keke me. Ŋutsu ɖeka le wokom. Nyɔnuwo nɔ kekea me le mɔ hã le eme. Nyɔnu aɖe kpa vi wonɔ kekea me.

Ame aɖe le afi ma. Koklowo hã le afi ma. Ame aɖe le fufutotati ɖe asi ele nu tom le fufuto to me. Ame aɖe bɔbɔnɔ anyi le afi ma.

Ŋutsu aɖe tɔ le nɔnɔmetata aɖe kpɔm. Ele kotu yibɔɔ aɖe me. Teƒea le yibɔɔ, wokɔ le.

Amewo le sikakuƒe, wole ba kum, ame vovovowo le afi ma, ŋutsu kple nyɔnuwo. Ɖeka…

Lemawo le gbedoɖaƒe. Wode ta gu le gbedoɖam. Wole xɔ aɖe me. Ame aɖewo ƒe awu dodo le ʋi.

Nyɔnu vovovowo. Ame aɖewo ɖiɔ gaŋkui. Ame aɖewo do kaba kple siliti. Wonɔ anyi ɖe kpukpoe me.

Nyɔnu tsitsi eve kɔ akutu ɖe ta, ɖevi ɖeka hã le wo megbe kɔ akutu, ame ɖeke, nyɔnu ɖeka kɔ aku gba eve, ame ɖeka hã kɔ woame eve.

Vovovowo le afi ma, ɖe sia ɖe eƒe dɔwana wam, xɔ le afi ma, ati hã le afi ma, mɔ geɖewo le.

Ameo le ablɔdzi. Ame ɖewo tsɔ shhh, shi ɖe ta. Ame ɖewo do awu dzẽ. Ameɖewo am, awu ʋee. Xɔwo le afi ma.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe ebli gba gbɔ, ekɔ ebli kɔ de dzo dzi, nyɔnu bubu aɖe hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe eƒe axa, eya hã le nu dzram.

Ŋutsu eve. Ɖeka le abi dom na nɔvia. Ame ɖeka nɔ anyi ɖe kpukpoe me. Ame ɖeka ɖɔ kuku. Gba.

Kpokpo aɖe le afi ma, kpokpo woame etɔ̃ kplɔ hã le afi ma, tv hã le afi ma.

Nyɔnu aɖe le afi ma. Eviawo le egbɔ. Wonɔ anyi awuwo le afi ma. Wodo ame aɖewo wodo…

Amewo le duhenya ƒe xɔ aɖe me , wole ŋiŋlim le wo nɔnɔewo dome , kpovitɔwo le afi ma.

nyɔnu eve aɖe le nuɖam ameɖeka le atsitre le nu nua me blum ɖeka hã nɔ anyi nuɖuɖu vovovowo le afima

Amewo le do ɖem, wole ameawo ɖim, eŋuwo le fi ma, eŋuwo ƒe kɔla le ʋe, amewo le yiyim le gbɔgbɔm, agblenuwo le fi ma.

Nyaŋgã aɖe lé fufutotati ɖe asi, ele agbeɖi tom le to me, nyɔnu aɖe hã nɔ egbɔ, gbɔ̃ kple koklo le afi ma.

Amewo le dɔ wɔm. Wole amedada de pepa dzi. Wole xɔ gã aɖe me. Ameawo nye yevuwo.

Amewo le akɔ dam, ɖewo nye nyɔnuwo, ɖewo nye ŋutsuwo, ame aɖe le akɔdagbalẽ kɔdem aɖakavi aɖe me.

Tomatosi sime, wolɔ kaŋtsixɔ aɖe te. Nyagã tsitsi aɖe le afi ma. Ele tomatosi dzram.

Amewo yina yameŋudzeƒe. Wotsɔ baagiwo ɖe asi. Wozɔ yina teƒea. Mɔdodo.

Amewo le tsileƒe. Agɔneti le afi ma Yevowo le afi ma. Tsi hã le afi ma. Xɔ si ke wotu kple ati hã le afi ma.

Ŋutsu aɖe le gasɔ dzi edo agba kɔkɔ kple katin vovovowo. Enu vovovowo. Antsre via ɖe egli nu. Sutɔxɔ le mɔ. Lɔɖi mɔ.

Nyagã aɖe le nu dzram. Sabala le afi ma, tadibabla hã le afi ma. Ɖeviwo le afi ma. Wotsɔ.

Ŋutsu aɖe le nu dzra le asime, etsɔ fone ɖe asi. Nu vovovowo le eƒe akɔme. Amewo hã le nu dzra le afima. Tomatoes wo hã le.

Nyɔnu tsitsiwo, wotɔ anyi, ame eve lé tre ɖe asi, woƒe awu ƒe amadede dometɔ le yibɔ, ʋe hã le dzi, ɖewo bla ta.

Yeawo woame etɔ, wole dɔwɔna ɖe mekpɔm. woɖɔe kuku, woƒe amadede wole ʋie.

Ame aɖewo le yameŋu ƒe yameŋudzeƒe. Amea ɖewo tsɔ woƒe bagiwo ɖe asi. Ame aɖewo le fli me.

Ɖeviwo le ɖekɔ nu ƒe fefe wɔm, o bla ɖo vovovovowo, o kɔ dzonuwo ɖe kɔ me, ɖewo le ta, o le ha dzi.

Amewo le dɔ wɔm. Amewo do dɔmewuwo. Nyɔnu aɖe va yina, ekɔ gagba ɖe ta.

Amewo le tsikuƒe, agba agbawo le fi ma, amea ame ɖeka ɖe le tsia kum, amewo ɖo ame ɖeka hã kɔ gagba.

Ŋu vovovowo le afi ma. Wo amadede le ɖewo ƒe amadede le abe ʋi ɖewo hã le dzee. Yameŋu hã le afi ma. Atiwo le.

Amewo le kuteƒe, yevuwo le afi ma, ameyibɔwo hã le afi ma, kpovitɔwo hã le afi ma, wodo awu yibɔwo.